Omamanya oshishitwa shimwe oshiwanawa sho oshina uuwanawa owundji. Uuwanawa wotqngo oto vulu okuga longitha wu kuthe ko oongaga kohi yoompadhi dhoye, oshoka emanya olya kola lyo ohali monika nawa.

Ompanda oshinamwenyo shomokuti, shoka hashi adhika mEtosha, oshina omayego gena ongushu yoshimaliwa oshindji lela, yo ompanda oyinaa onyama ontowe, ashike onkutu noonkondo.

Iikunomwa ngaashi omapungu niilya oya simana oshoka oto vulu okuyi likola mo muule wethimbo ehupi. Oto vulu wo okuyi landitha po, opo wu mone mo oshimaliwa shoye.

Ngele omwa lulilwa komukaga kutha aanegumbo yeni etamu kahupa okadhiya nellakano lyoku kokeka oohi opo mukale tamu kutha oohi mukalye opo mukuthepo omukaga.

Oombaka iinamwenyo yomegumbo mbyono hayi monika nawa nohayi monikitha omagumbo nawa. Oyina uuwanawa ngaashi okutupa omweelelo twaase ondjala.

Oohi odhasimana noonkondo oshoka ohadhi kuthapo ondjala. Otovulu woo oku dhilanditha po opo wumono oshimaliwa shontumba shono tovulu oku longitha. Oohi otovulu oku dhikukutika opo wu kedhilye koomwedhi dha landulako.

Omuti oshinima sha nika oshiponga oshoka una kuna ombepo otaku vulu oku gwa oshitayi etashi kutsu pombunda eto teka ombunda. Eto kala ito vulu oku enda we.

Aagundjuka yo muUtapi oya tokola yeye kumwe opo yaka hupe uudhiya wawo nelalakano lyoku kwata oohi. Uuna wuna oohi oto vulu okudhi thalela kegumbo wukuthe po omukaga oshowo nondjala.

Onduli oshinamwenyo shoka hashi monika nawa, shina oshipa oshiwanawa noha shimonikwa nawa nothingo ondeka. Onduli oha yadhikwa metosha.

Okuhupa oodhiyanosha simana noonkondo oshoka otovulu oku kokekamo oohi dhoye oshowo oku kalekamo omeya ,uuna ondjala yeya nenge enota lyeya otovulu wu kakakuthemo omeya nenge oohi.

Oondundu ohadhi monikwa nawa. Shaashi odha longwa dha fa dha tumba, dhafa uumbulwa. Uuna wuli poyima pu na ondundu, thaaneka opo sho toka ya kegumbo, oto tala nee uuthano wu yole.

Efuta ohali adhika moondoolopa dhi li ndatu moNamibia: Ombaye, Oshiwakopo nOliindili. Pooha dhefuta ohapu adhika uudhila womaludhi ga yooloka.

Oondjuhwa iinamwenyo yomegumbo mbyono ya simana noonkondo oshoka ohayi tu pe omayi nosheelelwa. Uuna wuna oondjuhwa odhindji oto vulu okdhi landitha opo wu mone mo oshimaliwa.

Onduli oyo oshinamwenyo shothingo onde noshipa hashi monika nawa, nokapala okayolithi. Ohashi adhika mEtosha, Etosha ndoka lyagamenwa opo eenduli ihadhi yakwamo.

Ondundu oshishitwa shimwe oshiwanawa sho oha shi monika nawa oha shi nana aantu yokiitopolwa iikwawo yeye ya tale opo ya kutithe omeho gawo. Uuna wu li pehala pu na oondundu thaaneka opo kuudhimbwe sho to shuna.

Endombo oshikulya shimwe oshiwanawa sho ohashi kwathele oomeme pokatopolwa kopo kati komagulu . Opo ka kale taka nika nawa ko ka kale oka toye uuna tate gwaandjawo ahala oku lya po.

Aagundjuka yomEtunda oya tokola okuninga uudhiya wawo, mono taya umbilemo omayi goohi opo ya vule okulikolamo oohi uuna dha ninga oonene.

Efuta oshima shimwe oshiwanawa sho ohashi monikwa nawa, sho ohashi tula omwenyo gomuntu pehala. Ohashi nana wo aantu yokiitopolwa iikwawo yeye ya tale shashi efuta kali liko kiitopolwa yawo.

Omiti odha simana noonkondo oshoka ohadhi tupe omizile, ohadhi tupe iikulya, ohadhi tupe iikuni mo ohamu zi oombapila. Oto vulu wo okulandithapo iikuni.

Uuna wa kwata oohi oto vulu kudhi lya oontalala nenge todhi dhi kukutike, tovulu oku dhi teleka dhakukuta, nenge to dhi yotha dhakukuta. Ohadhi kala oombwanawa, uuna todhi li nokathima.

Aanongo mbono ye eta ko omambakumbaku, yoku lima, yoku pulula oshowo oku kuna, oya ningitha iilonga yi kale iipu yomepya mono omuntu ta mana muule woshiwike, eta fudha po.

Ondundu oshinima oshiwanawa sho ohashi monika nawa. Ohashi nana aantu yokiilongo yi ili shono hashi etitha iimaliwa moshilongo, uuna watala ondundu oho kala wu uvite ombili komwenyo.

Ondundu eshito limwe ewanawa lyo ohali monika nawa. Uuna moshilongo muna ondundu, unene ngaa ngele ondundu onde, ohashi nana aantu yokiilongo iikwawo yeye yatale ondundu ndjono onde, yivule oondundu oonkwawo.

Aawambo ohaya li iikulya yina uukolele, ngaashi iimbombo mbyoka yatelekwa muusila waza mepya, omboga ndjoka nayo yaza mepya, osheelelwa shoka shaza miinamwenyo ngaashi oshikombo.

Etosha ehala ndyoka lyagamenwa mono hamu adhika iinamwenyo yomokuti oyindji ngaashi ooholongo osho wo uumenye. Iinamwenyo mbyoka ohayi monika nawa noyi na iipa iifuulithi.

Omiti odha simana noonkondo oshoka ohadhi tupe omuzile. Mono tovulu oku kalamo wa kuutumba eto vululukwa po. Ohamuzi woo iikuni oto vulu woo oku hongamo iitaafula.

Ondjuhwa iinamwenyo yomegumbo mbyono yasimana noonkondo oshoka ohayi tupe iikulya. Ngele owahala kulya ondjuhwa yikanga opo wu mone uutoye wawo, endelela ano wuka kwate ondjuhwa yoye etoli.

AaNamibia ohaa hupile moku kwata oohi. Otwa adha aantu yomomikunda yayoloka ta meneka yaka kwate oohi noonete. Opo ya vule oku fala sha kegumbo. Ya vule okulya.

Okadhila okanamwenyo kamwe okanyenye noonkondo nuusipa wako ngele owewu tasina itahala okuwu pona oshoka iinima iinyenye, ngele oweka mono lya witulamo oshoka itoka mono we.

Oohi odhasimana oshoka ohadhikuthapo omukaga. Oohi ohadhikala oombwaanana unene tuu uuna dhakangwa nohadhikala oombwinayi uuna dhafulukithwa momeya oshoka ohadhi mbutu.

Omamanya ogena uuwanawa nuuwinayi. Uuwinayi, otaga vulu oku ku lemaneka uuna wiidhenga mugo. Uuwanawa, ohaga vulu okutungithwa omatungo.

Okukala wu na uudhiya woye nelalakano lyokukokeka oohi oshasimana, oshoka oto kutha po omukaga nenota, shaashi uudhiya ohawu kala wu na omeya noshowo oohi ndhono to vulu okulya nokulanditha wu mone mo sha.

Iikunomwa iinima yimwe ya simana noonkondo, oshoka ngele oya iningi iinene oto vulu okulikola mo iikulya mbyono to vulu okulya nokupa aanegumbo yoye nenge wu yi landithe, opo wu mone mo oshimaliwa.

Owuna edhiladhilo lyo ku tota ongeshefa yoye yo faalama yoondjuhwa. Tsikila nedhiladhilo lyoye oshoka oto ka kala wuna iimaliwa oyindji . Osho woo omayi nondjuhwa ndjono tovulu oku yi kanga eto li ngoye eto kotha.

Aagundjuka yomOnesi oya tokola okuhupa okadhiya nelalakano lyokukokeka oohi, opo ya vule okukutha mo oohi ya fale komagumbo ya kuthe po omukaga. Otaa vulu wo okulanditha po oohi, opo ya mone mo sha.

Ondundu oyili hayi monika nawa, oshoka oyafa ombulwa ya honga. Ondundu ohayi nana aantu yo kiitopolwa iikwawo, opo yeye ya tale, ya kutithe omeho gawo. Ohaya thaneke oondundu ya katalithe mboka ya thiga komagumbo.

Aagundjuka yomOnesi oya tokola opo ya ninge okadhiya kawo, mono taya tula mo omayi goohi nelalakano lyokudhi kokeka opo ya vule oku kutha mo osheelelwa.

Ongandu oshinamwenyo shoka hashi kala momeya sho osha nika oshiponga noonkondo oshoka ngele osheku kwata oto vulu okusa. Oshipa shongandu osha kola lela no hamu vulu oku ningwa oongaku dhoku zala.

Onkoshi oshinamwenyo shomokuti shono sha nika oshiponga nayi. Mo Namibia oonkoshi ohadhi kala dhili mEtosha mono dha gamenwa kaakwashigwana. Onkoshi ohayi li onyama ontalala.

Omiti odjo iinima yimwe yasimana noonkondo, oshoka ohaku zi iikulya, nohadhi gandja omuzile, mo ohamu zi wo ombepo yokufudha. Uuna wuna iimeno megumbo, egumbo lyoye ohali monika nawa.

Oshikombo osho oshinamwenyo shono sha tya uuwanawa owindji, ngaashi oku tu pa osheelelwa, oku tu pa oshipa shono hamu vulu oku za iizalomwa, osho wo omahini.

Mondolopa hayi ithanwa oSwakop omuna ehala mono efuta nombuga ya tsakanena. Ehala ohalyi monikwa nawa. Naantu yokiitopolwa iikwawo ohaa ziko yeye ya tale ya kutithe omeho gawo.

Iikunomwa oya simana noonkondo oshoka ohamu zi iikulya mbyono to vulu oku fala kegumbo opo wu kuthe po omukaga. Iikunomwa mbyono ohayi vulu oku kalandithwa opo woo muze iimaliwa, mbyono tayi vulu oku ka landa iinima yimwe.

Iimeno oshinima shoka sha simana noonkondo, oshoka ohashi vulu okuninga ombepo yo kufudha, oshowo okuninga iikulya. Uuna wahala okuninga iimaliwa, otovulu woo okulanditha iimeno oshoka, oya simana.

Muuyuni wonena aantu ihaya pulula we omapya gawo niipululo yonale mbyono hayi nanwa koondoongi nenge koongombe. Omolwa aanongo mboka ye etako omambakumbaku goku pulula.

Omambakumbaku oga simana noonkondo ooshoka ohaga mana oku pulula omapya muule woowili nenge ominute omishona ,shino ohashi hupitha ethimbo .

Oohi odha simana oshoka ohadhi tupe omuelelo otovulu okulya ohi ontalala nenge toyi kukutike opo wukeyi lye omasiku nga gokomeho nge owuna ohi ontalala yikanga.

Omiti iinima yimwe iiwanawa yo oya simana ,oshoka ohayi tu pe iinima oyindji. Iinima mbyono ongaashi ; iipundi, iitaafula, oombapila, iikuni osho wo omuzile.

Metosha ohamu adhika iinamwenyo yomokuti mbwono ya gamenwa . Yimwe yomuyo ongashi Ongolo, Nonduli, iinamwenyo mbwono oyina iipa hayi monika nawa

Metosha hamu adhikwa iinamwenyo oyindji ngaashi oondjamba. Oondjamba oshinamwenyo shomokuti shono shanika oshiponga noonkondo oshina oshipa oshikukutu nomakutsi omanene.

Ombaka oshinamwenyo shono hashi kala megumbo oshiwanawa oshoka ohamu zi omweelelo oshoeo omayi ombaka ohayi kudhile nohayi tilithwa omuntu uuna tayi ende uusiku.

Okukala wuna omuti megumbo lyoye oshasimana oshoka omuti ohagu kupe omuzile oshowo ombepo yokufudha. Omuti ohagu monika woo nawa.

MoNamibia omuna ehala ndyoka hali ithanwa Etosha mono hamu adhika iinamwenyo yomokuti ngaashi uumenye, uundhila, oongolo, oonduli neendjamba.

Omboga yopashinanena oyo yimwe yomiikunwa mono Aawambo haa hupile, shaashi ohayi vulu okukunwa nokulikolwa ethimbo kehe. Ohayi tidha po wo ondjala.

Onduli oshinamwenyo shomokuti shina othingo onde. Oshinamwenyo shika ohashi nana aantu yokiilongo iikwawo yeye yatale. Oshinamwenyo shika ohashi adhikwa mEtosha moNamibia.

Aanamapya shampa yamana okuteya iilya yawo, ohayeyi fala polupale, opo yika yungulwepo. Iilya mbyono ya yungulwa ,ohayeyi yelepo shampa kuna ombepo ombwaanawa.

Efuta eshito ndyoka hali moka nawa nohali nana aantu yokiilongo iikwawo yeye yatale efuta kutya oli li ngiini. MoNamibia omuna oondoolopa ndatu mono efuta hali adhikwamo Oshiwakopo, Ombaye noLiindili.

Ekunguluko lyomeya oshinima shimwe hashi monikwa nawa sho oshiwanawa, sho ohashi nana aantu yokiilongo iikwawo yeye yeshi tale. Ohashi eta iimaliwa moshilongo.

Omiti oshinima oshikunithi sho oshinaa iilonga oyindji. Oha muzi oombapila, iitafula mbyono hayi vulu kulongithwa miigongi noshowo iipundi.

Ohi osho oshinamwenyo shoka sha valelwa momeya, nohashi kala momeya. Oshinamwenyo shika oshitoye ngele sha telekewa. AaNamibia omo haya hupile, okulya, noshowo okulanditha.

Ongombe oshinamwenyo sha simana noonkondo oshoka ohashi kutha po omukaga moNamibia. Ohamuzi onyama nomahini. Nongele aantu oya hala okumona mo sha ohaya vulu okulanditha ongombe yoyene.

Omiti oshiima shimwe sha simana nayi oshoka ohamu zi iitaafula, ohamuzi iipundi, ohamu zi iiti mbyono hayi tungitha omagumbo, ohamu zi wo omatiti.

Ondundu oshinima shimwe hashi monika nawa lela, sha shitikika oshile, sho ohashi nana aantu yaza komahala ga yooloka, nosho wo kiilongo ya yooloka. Ohashi etitha enyanyu.

Oondundu oshinima shimwe hashi monika nawa momathano nomomeho sho ohashi nana aantu yokiilongo yilwe ye ya tale, oshoka kiilongo yawo kaku na sha oondundu. Ohashi eta iimaliwa moshilongo.

Uudhila uunamwenyo uuwanawa ha wu monika nawa unene ngaa ngele ta wu tuka, uudhila mbono oha wu vulu oku liwa wo oha wu vulu kulandathwa weete iimaliwa moshilongo.

Ongombe oshinamwenyo shoka sha simana kaaNamibia shaashi ohaya kutha mo onyama, omahini noshipa shawo ohashi longithwa oku ninga iikutu osho woo oku landitha ongombe yoyene.

Oondundu uushitwe uuwanawa wo ohawu nana aantu yokiilongo iikwawo yeye ya tale. Oondundu dhimwe odha ningwa komeya ompanga dhimwe odha ningwa kutate Kalunga.

Moshilongo shaNamibia omuna omulonga mono hamu kuthwa oohi kaantu mba haya zi popepi nago . Ohaya kutha mo woo omeya gokukateleka nokukanwa oshowo okutekela iimeno.

Omeya oshinima shimwe oshikumithi sho ohashi fuula aantu. Oshoka ohashi vulu okutenda evi ndele etali monika poshinima pwafa puna oondundu ndele hasho pwali osheetwapo komeya nga galipo.

Oshikunino shoye opo shi kale oshinene muna iimeno oyindji lela, oho yi kositola eto landa uukopi owundji mbono to vulu oku kunina mo nenge to vulu oku tsika, eto tsike nokukuna. Shampa iimeno yoye ya ningi iinene, ngoye oto yi kutha mo muukopi ndele eto yi tula mevi.

Aanangeshefa mboka haya landitha omatama iha opaleke we omatama gawo noonyala. Omolwa aanongo mbono ya etako omashina gwoku opalekwa omatama ,ohashi ningitha iilonga iipu noku mana mbala.

Ondundu eshito lyoka hali monika nawa moshilongo sha naNimibia omuna omahala ogendji moka muna oondundu ngaashi olwakana ,Opuwo ,Omakange , Otsumeb no Swakop.

Aagundjuka yopeheke ohaya gongala pokatale noonete dhawo dhokukwata oohi opo yashuwe yafaalele sha kegumbo shuulalelo. Ohashi nyanyudha aavali yawo noonkondo.

Oondjuhwa odha simana koshigwana shaashi ohadhi gandja onyama nomayi, nagumwe ota vulu woo okulanditha e ta mono mo sha.

Etosha ehala li li moshikandjohogololo Oshikoto moka hamu adhika iinamwenyo yomokuti ngaashi oholongo. Iinamwenyo mbyoka oyi li mo ya gamenwa.

Aanamapya oya pumbwa okutekela iikunomwa yawo nomeya gwagwana nawa. Uuna inaayi mona omeya ohayi si nuuwinayi owo mbuno kutya ohapu likolwa sha.

Shimwe shomomahupilo moshilongo shaNamibia, okukwata oohi noonete momatale. Oohi ndhoka ohadhi landithwa, opo omuntu a mone mo oshimaliwa shontumba nenge a fale oohi kegumbo ya ka lye.

Epangelo lyaNamibia olina ehanagno ndyoka hali iithanwa Namport ndyono hali kwata oohi mefuta ndhono hadhi ka landithwa kiilongo iikwawo, ohashi eta iiyemo moshiketha shepangelo.

Momagumbo gaawambo oha mu kala iinamwenyo ngaashi ondjuuhwa ndhoka hadhi liwa noku vala omayi ngoka nago haga liwa nenge oku landitha omayi nokulanditha wo ondjuhwa yoyene onga omukalo goku hupa.

Muuyuni wonena aanamapya oshowo aanangeshefa mboka yena oofaalama, ihaya likola we iikunomwa yawo noonyala nenge noombele, omolwa aanongononi mboka ya etapo omambakumbaku nomashina ngoka haga likola iikunomwa. Iikunomwa ngaashi omapungu, uunawamundesha, oofukwa, niikunomwa yilwe oyindji.